Omusajja ayina ekyalaani, atudde ku kyalaani ayambadde nniigiina, wabbali w'ekyalaani waliwo amabbaafu, waliwo n'ensawo n'ebigoyegoye, omusajja ono kirabika mutunzi.

Omusawo ayambadde ekkooti enjeru ne giraavuzi naye akutte masiki era ayina n'akantu n'akantu akakebera abantu obulwadde.

Eno njovu, enjovu y'emu ku bisolo ennene mu Uganda, enjovu erya bisubi, enjovu nsolo nkambwe nnyo ng'ogitaanudde era ekuumibwa awantu we bakuumira ebisolo, enjovu ejjukira nnyo tetera kwerabiralabira.

Omusajja akutte ekibbo, ekibbo kirimu emmwanyi, ku bbali w'omusajja waliwo akakutiya, omusajja ayambadde siripa za bbululu; ayambadde n'empale nnyimpi enzirugavu, ayambadde n'essaati eya kitaka, ayina ne bu-headsets. Emmwanyi zino tuzikolamu kkaawa ne tunywamu caayi.

Abaana bali ku ssomero abaana bali mu ddinisa bali mu kulingiriza abaana balabika nti basanyufu nnyo nnyo era bali mu kuseka abaana kiba kirungi ne baba nga basanyufu ekiseera kyonna.

Engabi engabi ziri mu kifaananyi kino, ziri wakati w'obusubi. Engabi zirya muddo era zidduka nnyo okwetaasa obulamu obutaliibwa mpisi na mpologoma. Ennyama y'engabi esobola okuliibwa naye si kya buvunaanyizibwa kulya ennyama ey'omu bisolo ebibeera mu mu ttale.

Ekifaananyi kiraga abaana abali mu kibiina abaana bayimiridde abaana bawanise emikono era bakutte ekkalaamu. Abaana basanyufu nnyo era bayambadde yunifoomu eya ppinka; omu omwana ayabadde yunifoomu eya kyenvu. Abaana ba buwala n'obulenzi.